comme ne laytanuma ndiiki commune ne ka ref commune na andoona yee wene ga nan a seereer wene nan a olof <music> donc xan a faax teen souvent i layaa a olof fa a seereer jaxasan donte sax i nanee a olof <music> i ɓaat o mbaxtantaa mene xaye affaire a koƥ ale. <music> Yoon teen fo natango es Mamadou Ndiaye ta layel Modou Mbacke a gen maana saax le Bangaj <music> i mbaxtaantaa koƥ ale bo ndiik rek parce que a koƥ ka ref ka andoona yee ten jegu solo oxu leyna a koƥ ale xan o lay lanq ke, lay taxar ke, lay sax nqeñ ne sax andoona yee koy wiin we a jega ma andoona yee nqaƴee teen a yiif den <music> sax . Xar taxu i mbara aara koƥ ale je pense que kene jaratee sax o kiin a layel o ten parce que i mbara ande a koƥ ale teen o ñoow no ngiin fo o ngiin o ɓaal a ref. <music> <music> A koƥ ale ten o feet no ngiin o ɓaal a ref kene xan i expliquer a nuun ke taxna i lay kene parce que wiin we bo layoona yee o ñoow no kiin oxe koƥ ale oxey taxar ke oxey nangam fo nangam ga mbooga yee caaxaan o. To toujours kan laya nuun ee roog saqe dara ngir caaxaan <music> ka teg fop no aduna fe pour oxu refna a jirña o kendum xaam coox a nuun o njiriñ onqa andoona yee rek ten eetitka pour laya nuun ee ken um laya ndigil o. Taxar a njegangee nqeñ ne i nqaaɗaq ka jek ken layel oxygène ten soom i soxla'u teen oxygène fe bo i nqaaɗnayo ka i njega genre ke na layel gaz carbonique. Ga'aa oxigene fe i soxla'u mais gaz carbonique fe ten taxar ke a soxla'u bon a jega échange na andoona yee teen ten ref entre in fo taxar ke. Donc bo o ɗeetangaan i yaqanga taxar ke i yaqaa mbakin ne andoona yee ten i nqottaa oxigene fe pour mbaago ñoow. Donc bon waagaam o lay ee o ñoow in oxoy dépendre a no koƥ ale xataa ;um ɓaat o lay ee o ñoow in oxey dépendre a na koƥ ale. Parce que koy wiin we foogaam ee ka jeg mayu ka andoona yee comprendre iranooyo parce que o ñoow ole i ñoowaa, i ñoowtaa ke i ñoowtaa boog na koƥ ale xatu. Xar i ñoowtaa saaƈ fo ku waagoona lay rek xalaatin ñaaman na lanq ke xatu ,foof le i yeraa no lanq ke xatu, kon fop na environnent yo. Donc o ñoow in fop oxey no lanq ke to lanq kene ga njeg relation na andoona yee den a njegu ndeerum fo taxar kene o yaqanga taxar ke yaqa lanq ke . Parce que taxar ke den na mixe e a lanq ke bo k ena layel érosion manaam nqeñ ne garanga a leelkee ke faaxna lanq ke a ɓisin jegkee wala boog roog fe deɓanga a teƥ a ɗomu foof le waagkee ɓisaalekee faax na no lanq ke a inoor teen. Taxar ke ga a ci'aa lanq ke doole donc foogaam ee kene oxu refna a waraa xaƴ teen yiif, i layanga environnement i lay ee affaire taxar soom . Refee taxar soom environnement ka yaaj o layanga environnement ka yaaj yaam nqeñ ne sax andoona yee ten i nqaɗaqyo oxey teen to nqeñ ne i ɗeeta ye a commencer a yaqwaa boon ndet mene axin relation jega ndeer nqeñ ne fo taxar ke. Parce que a jega émission des gaz a effet de serre a jeg tooke fa andoona yee ten xa auto in axene manaam produit ke na yipel mene ga ndeta na asamaan fe a yaqa kene layel la couche ozones to kene fop ka i mbarno moytu surtout fog in maraicher ke i mbi' a meen émission speciale pour les pesticide. Mais bo ndiik rokaam no xuur fe tang kana mais a jega o qoya ga'ma ke ta yipa lanq ke a doya waar parce que ke andoona yee woxey yipan no lan ke sokoy o rokoox xa masque roku xa gant anda eye moos kene faaxee waay. Parce que a wora xile a rokangang xan a fi'ong tig a tegwanga ndeerof xan a fi'ong tig o roku xa masque o roku xa gant sokoy yipan no lanq ke yipan no ka andoona yee ko warno ñaam o feet. Woxey foaga yee woxay a aaraa xooxof mais aariro xooxof parce que kene yipoona no lanq ke xan a sag no gañcax fa soko koy o ɓaat no ñaam .Modou Ndiaye je pense que sensiblisation i mbi'aa wiin we mbara nangilwaa ke layuma ndiiki rek refee xam xam ka i mbetanda nuun kene, nuun moƴno anda in.

Kon o fog ole fat i ndam ee i aaranga environnement fe ta ref a koƥ ale a qoox in i aaraayo. I yaqanga environnement fe fat a wor a in ee a qoox in i yaqa. Parce que i inukee fo wod, i inukee fo nqeex ,i inukee fo a kid a yaqwu ,i inukee fo a caf a yaqwu kon foogaam ee kene oxu layeena ten to saq yiif wara ande kay a ka ga'eenaayo .Mais maak we anda ke da moƴitna in ga moƴ'u in environnement maak we ga mboŋit'uyo taxar a nqooxaa qooq ala andoona yee yoonee fo dara yipkee teen engrais chimique a topatu lanq ke jega tos yip taaga gayaa xooxaa donc kene xato i inin meen. Duɓaaɓ ke ngara nax a in a imposer a in i utiliser a engrais chimique yaqaa taxar in ke njeeƈ ne moƴaa sum taxar ke moƴa mbañu mais ga'i période ne i ndefna rek. Xaye ref le 6 juin foogaam um jumangee nene soɓooga roog fe deɓ yaaga de mbooge changement nene mat ka gara gara rek a fool a gar nene . Xar atun to o layanga kene atun ta lay e co ba njom'and a in waay kene roog garu .Mais roog garu kay parce que roog ka fi' meen tig nu yaqin ta timaa ɗeeta nuun o kiin sax ba fi'anonga qenu o gefin ka layka yee o xene koy cungim setanin bo and me ta sagaa. Gomme ande ke fi'ananma cungim xaƴin ɗeetan roog a fi'ana nuun a koƥ ale bata naat a at a nuun a sipa nuun ten nu yaqan bo jafejafe ngar so koy nu ande yee ken mbi'aayo ten naa yaqaa koƥ ale o fog ole. Fat i ndakna yiif in ande ke i mbi'aa a qoox in i loraayo parce que koy o qooxoox a xooxanga jegee kaa,f jegee aareer a xan a ɗom de ndiig a jeg ndiig faaxee xan a ɗom de. Donc kene i layaa nuun nu mbara nqaƴ teen a yiif a paax a paax donc i tontu'anga kene fop andoona eye ten i layu meen ndiki an waru geenu teen, an waru geenu teen . Parce que jegee o leŋ oxa andoona yee waree geenu pour a koƥ ale a xaƴel . In fop mbaru ngeenu teen mais i layanga lay ee agent eaux et foret ten waru aar a koƥ ale kaam foogee i mbugee koox in refee agent eaux et foret ten waru aar a koƥ ale Population ne fop mbaru inu oxu refna a dam ee kene tigeso o ñoowes oxay na koƥ ale, adna es fop oxay na koƥ ale. O dam teen o ga'anga oxa naa yaqaa tegeen na ƭat bo ta ande ken ta fi'aa faaxee Parce que ka jeg ka wiin we a mbecitna koy période nene i ndefna o layanga te nam i mbi'kaayo cegel ke, taxar ke ten i njefandikoorayo mais anda ke na layel waadin ɗoy upit ɗoy. Waadin ɗoy upit ɗoy parce que woxey godaa taxar ke ɓaataa ke andoona yee ten taxu cegel ke nqeexel. Xar cegel ke nqeexel a teƥ ake maya to daaƭ jegatee we koy ke andoona yee ten o fañitkan ten ref taxar ke to taxar ke den na ata kene. Bon fat i ɗeetahin ken i mbi'aa a paax, a fi'angaan rek Aissatou i mbet antenne ne rek no 7171714, a fi'angaan o fog ole oxu naa nangilwaa to jeg xam xam fa andoona yee a waaga jiriñ adna fe fop. Parce que comme ke i layna nuun rek ka i opof mene rek mais nuun nqupu in xam xam fuuf i mbuga koy nu parciciper no émission ne yoq teen xam xam nuun parce que kene i laya in fop mbogunooyo .

alo
alo
oui alo oui
Mbaa jam
jam soom kay alhadoulilah fog oxe nam ne'e fo ma xooytitaa
Wa maxey meen rek,
jam soom mam o xooytitaa
Maxey xooytitaa mene mbin Ablaye Dar,
Ablay Sarr gen mam ,
Abdoulaye Dar gen mbin
Abdoulaye Sarr
waaw maxey nangilwaa émission ne wax deg yala a jega solo lool
jerejef jerejef jerejef
<hesitation> Mais ken layna na engrais fene
axa
vraiment ndigil o ndaa koy wiin we ga ngimatee a qoox den xaye xaye anda um xooxooganga o qoles wax deg yala kaam, kaam fi'ka ka moƴna ñof manaam duuf ta faax um continuer jeg xaalises ɓek no poses.
axa
Yaam kaam jikaa kam xalaatka yee ñaamkinum um lay ee fat um mais a soɓ anda yee oxu refna ke utiliser a ten o ñaamaa,
axa
Foogaam e xan o fi' ka taxna wergu yaramof a moƴo yoku.
bilay bilay
I ndaa koy xaya moom wiin we ka aranger ne den a ɗeeta ndaa ɗeeta ka aranger na population
c' est ca kene koy surtout ca
I vraiment émission ken laya jega solo lool ,
jerejef Abdoulaye Sarr
Maxey sim na fop
jerejef Abdoulaye Sarr vraiment
jeregen jef Abdoulaye Dar layong Abdoulaye Dar
Abdoulaye Dar
oui i
Abdoulaye Dar Abdoulaye Dar jerejef Abdoulaye Dar A jega a jega solo vraimenet i content na a paax a paax ke layoona ndigil o parce que wiin we koy ke layoona ndigil o wiin we nangaete ngalataa o wod fo ɓaal no gen den. Parce que o kiin oxe ke o fi'aa and xile kene kat in fi'angaan xan a waago cuq o kiin warano moytu nu nga'a adna fe yaqwa ko jek a jeki rek ga o kiin mene nu moof mene mbaxtana bata wat o yen de ndamit ee ka jeg tension AVC damun mais kene koy i mbara nqaƴ teen a yiif in ande kat fat i nqendan lanq in ke ɗeetaqin ke i ñaamaa alo
oui Mame Waly
way Baye Zale
Na wotu yee
Na fi'o yee jam soom
Maxey siare'aa nuun
arikala alhamdulila,
siare'a invité of fene Modou Ndiaye
jerejef jerejef jerejëf
bon men ndokna a jega solo lool
ax merci
fa lay fe vraiment a xoola
jerejef
o koyo oxe sutuna ndiki rek ka jeg mata layna mi kaam contre maaga
axa
Parce que ka ta lay ee ndiko yakamti a pour daaw xaalisof ret ɓek no poosof
trés bien
A reɗ'anga yee ka o ñaaman xan o xendanin
wala
Mais ka war o ande aussi o ñaamangiran ɓasil no kiin den na ñaamkan
Den naa ñaamkan
To kaaga ta ɓisna aussi a waaga woñtuwiid ba gar a rok no teen to yegkiran
To yegkiran
kon vraiment ke andoona yee bugiin mo jafandikoor cooxin domi Adama te jafandikoorin a lorin
jerejef
bu boba xam jeg taga bakaad
kene koy ten
ke ta layna ndigil o vraiment o ga'angaan pesticide kene i ñaamaayo
axa
i ten moƴu loraa in
bilahi
o qoya yaga koy il a parfaitement raison o goor o duluñ ola andoona yee ka précoce a 1 2 rek ta ret took
Ta inu took
Mais xel le motkee cer ke saɗikkee
Mukk
Parce que kene ke i ñaamaa, ñaam andoona yee <hesitation> ten ref ke na lora in.
axa
Ten i moƴu mbugoyo to faaxee na in
Bilay
Kon vraiment i ndeta ndet bo monsieur le maire a jega initiative na ta atna a lay ee fat i mbi'aayo a tos ake andoona yee owey mbida a mbi'anooyo .
Jaay fe
Vraiment kaam foog ee i ndamangaayo no kaaga kon organique fene i ndamanga teen kon pesticide xan i mbaagin o moytoox.
bilahi bilahi
Me kene nu layna ndiiki xotaa leel ke yiin kene yiin xota a timbaajin ainsi de suite roog soom a fi'angaan nek roog soom woru ndeer mene bo o fada no ndiig na yaqanee o jeg engrais fa andoona yee xan o waagno wasaree no xa qolof.
Bila bilay to jegkiro sax sutno poosof
Fi' ten tuti effort rek rek watin na xa qolof
Walay laya ndigil
Kaam foog e oxu naa retaa, retaa koy bo andatiro me o saga.
a o numtu me re'oona
vraiment wara waaga woñtu koy , deparal
bilahi
ɗeetatin xoxof and ke galangkoronga xar o,
Bilay
Surtout comme ne Modou laytuna rek yaga bo ndiik in way utiliser a chimi chimi i nga'ee teen rendement i nga'ee teen daraa yaqaa a Koƥ ale tout.
A yaqaa koƥ ale de
Pourquoi pas koy i ndakwiid ke à la phase de départ koy ndetoyo no Organique fe andoona yee ten maam ke mbi'oogu
To wiin we fop ga njir,
A kon vraiment il est temps que i changer oyo comportement
Bilay
vraiment comme i ndeta bo ande kene i mbi'aa faaxee na in
axa
oxey lora in
Bilaay oxey xene de jerejef jerejef oxene ref Saliou Diouf i simnan a paaxa paax ta ref un paysan leader formateur no saax le maana o Faraar Vraiment a dam no calel ke a paax a paax ke ta layna ndigil o parce que o kiin oxe a lay ke jefandikoorkeeroona warino coox o kiin te jefandikoorin to Saliou ka lay ka jegna importance Parce que woxey jikwan foog e numtuwiidkee me na wo comme par exemple a refanga aareer a waaga fi'el transformation a fi'el diwliin a ɓaat o numtiwiid no mbindof to ankiro teen tig o jik diwliin faaga gar jawtin. Ta atong jafejafe to kene fop ka i mbar o nqaƴ teen a yiif in ga'aa duɓaaɓ we ga naxaa in ga ken xu ga'pona mene ta explorter an ta garaa mene en afrique ka jega tooke ta ref engrais. Pais in wene bo i mbugna sut produit in kene refna mene ɓisin a den no saate den comme ay kaafin cereale a ñaawin affaire kene ga ɓisan laboratoire ndax jegee tooke; a jeganga tooke da lay a nuun non non i soxlare mais xa tax kene. I mbagee ɗeet ke malna in i mbi'an .A tos ake way meen oxu refna formation ke way meen compos ka yooɓ bo fi'anel formation compos ka yooɓ bo o fi'aa composof yipaa na xa saaku ƴiiɗ ne fop o fi'aa yipa na xa saaku bo ƴiid ne fag na ndiig ne rok xan jeg ka andoona yee sax ten xupu engrais fe jikoogoona. alo. wa siriñ oxe nam fi'o waay nam gon le fo mam o xooytitaa Arona Arona Bandone na fi'o yee Ba Arona barikala kay alhamdulila alhamdulila jerejef jerejef axa mam teen? axa axa axa

axa

axa axa

axa axa

Bilaay

Wiin we nqupatu lanq ke,

axa

Ndigil o moos ndigil o , ndigil o a paax a paax

axa trés bien

axa Jerejef Ba Arona Ba maana no saax le o Nodon in wey ngidmang a paax a paax ke layoona ndigil o parce que wiin we na ngodaa rek den na yaqaayo to koy chaque jour ka i mbaxtaanaa fo den layaa dene ke ƭat a layna. Mais koy fat o content parce que me ta refatna ande a refanga ka i sooga commencer wiin we mbaga lay ee a wiin we i nanafulee mais comme wiin we depuis ƴiid na bo xaye in way layaa fa den presque ndik ta fi' o xiid foogaam ee oxu damateena rek xan a tegel na ƭat .alo, alo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
yunga jam way?
Na fi'o yee ?
siriñ oxe nam ne'e fo mam o xooytitaa waay ?
Njase yo supa
NJase Supa
II Njas Supa Njase Njaay
Njase Njaay Supa Supa seareer wala
i
wa d' accord `
Mi kat affaire taxar ke lundi faana aprés kaam bug xoyit me mais heureusement crédit es ka fag quoi
ndigil o waay ndigilo Njase fi'a faax
<hesitation> Vraiment a jega instant ka ga'uma Ndongo sax bo layano ten parce que sax in a jega jamano ka yaqaayo saas ke,
axa
To tiye me ta refna nu mbuganga ta siire.
axa
Gan ndet ka nu teg ma o kiin
axa
o kiin Supa nu teginooyo ma,
d' accord
fo ay Julbet in lakasin a fi'angaan
d' accord
xan, xan a waag a kene mais jega wiin we heure ne da ngodaa, a jega wa andopna yee fajar a ngodaa to anda yee o kiin inoorkee o ɓoof,
axa
a gariid mene
Bilahi
a jega wa andoona yee kiran bo njeeƈ ne muda a ngodaayo.
Ndigil o
So me ta refna o ga'anga o kiin o xoɓatin jamano fe ka doywar.
axa
o ga'anga o kiin o xoɓatin ka layka yee ka soxodtaam nangam, a roka sutwa ka yaqanaam to andam mais a soɓanga yee wo
ndigilo
ko xot oxa nand nena Njase, wala nand nena Mbaye wala nen lakas soɓin Supa lay ne wo fi' taxar ke nene Ndiiki xan a xooyka population fa a waxtan fa den a lay a den ee a den ndefu meen oxu ɗeguna xan tegong kene tegong kaana.
Trés bien
A fiMangaan koy oxu refna xan a and xooxof to ku fi'eena o ande wo fi'un lay'le o ten.
Trés bien
Ndaa xaye bo xoyoona bo soɓoona o kiin ta godaa mene o ret xoya wala o xoya ta garka lay kaye oxene ka xañan yaam a ƭatum refee teen.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
To anda sax le felee
Sax le felee bilay laya ndigil, laya ndigil a paax a paax. In woy ngidmang a paxa paax ta ref NJase NJaay no saax le maana Supa sereer. Ke layoona a jega solo a paax parce que o leŋ ten rek ke layna mene ndiiki rek o leŋ waagee aar a koƥ ta ref agent eaux et foret ta ref agent de développement communautaire ke .o leŋ waagee aar a koƥ ale mais population ne fok da ndam teen kene layoona ndigilo i commencer and sax ka xaƴa ka i mbadidafule mene Supa Parce que caate ka yoona formation to ka i mbug o nqaƴ bo ndajale population ne fop i mbi'an a den formation okom i mbi'ananga nuun formation bo pare so koy i mbi'an a nuun comité de veille. Comité de veille nene xan a jeg président, a jeg sécrétaire général ,a jeg commissaire au compte. Parce xan a jeg xaalis fa andoona ye xan a rokiida teen parce que ka jeg wa andoona yee ga saɗka qoox ba sadiq na a qoox koy ba mbi' tig ka i mbugnu ndegletin mene avant nu mbadiida men a in ten taxu i mbug o monter mene comité de veille na andoona yee nu nga'anga o kiin ta goda kan nqooykan. Nuun comité ne ta gar nu layin ee a kene kat i laya nuune ka fañtel ndikoy comme i layang ee waasi o continuer fi'an fook o jeg amende na tegane'oona nuun andu po yaa ta refka.A refanga teemeed nu layin ee xan o rabid teemeed. A fañanga sokoy nu soog o ngariid me na in kene i inwaa teen .A jega caaten mayu ka andoona yee i mbi'an mais Supa ka i mbadidafulee meen no affaire formation ke mais a fela nga roog formation ke na ngara xam gar mene xam fiya na den formation xam monter comité nene. A felanga roog jerejef Njase ke layoona a jega njiriñ mais koy pour le moment boon nqaƴaful parce que bon layna yee kan mbog rek i nga'anga kiin i nqoɓatiidkee jegee njiriñ o leŋ xooykee o kiin a layin ee diw a xay yaqaa ta gara lay ee diw layaxam o ten . Kene sax foogaam ee fogee no calel ke .O ga'anga o kiin ta yaqa laqwi maana o xot numero o xoyit lay ee ga'aam a diw ta yaqaa mbit bereb sangam a ref yeng a refanga minuit yo xan i ngar soɓin maaga. Donc je pense que kene jegeae problème oxu na xoɓata xooyti xotu téléphone ole o xoyit. To ba i ngarke sax lay ee diwo l' essentiel daal ke interesser na in fat i ngar soɓin maaga ta fi'aa ke ta fi'aa i sanction ne in Modou Ndiaye foogaam ee oxene ke ta layna <hesitation> war a jeg teen ka layoona.